Kw'ishure ry'indaro barafise utuzu twa surwumwe twiza cane, twubakishijwe amabati akomeye, kandi dusize amarangi, ayera eka ,ndetse n'ayatukura, tukaba turimwo n'amazi.

Ishure ry'indaro ryiza cane hari abanyeshure bariko barakina umupira w'amaboko baryohewe cane, kandi hari n'umupira bakoresha mu gutera kugira bimenyereze uko bazokina umusi ukurikira.

Harimwo abahungu n'abakobwa, bariko barakina umupira w'amaguru. Kandi baryohewe cane, bari kumwe n'umuntu abafasha kwimenyereza. Kandi biboneka y'uko baje batoye ibiharage.

Ikibanza badandarizamwo inzoga mu gisagara ca Rutana, barafise utuzu tw'ubwiherero. Harimwo utw'abagabo, utw'abakenyezi, eka ndetse n'aho abagabo bagirira umwanda muto mu gihe badashaka umwanda mukuru.

Inzu y'ubushakashatsi nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye meza cane hagati y'amatafari hari isima, kandi hariho n'amarangi yera aciye imirongo n'amadirisha y'ivyuma.

Inzu y'ubushakashatsi nziza cane, risize amarangi yera harimwo ibikoresho vyinshi, hariho Kandi n'umukobwa yambaye umwambaro mwiza wera n'agatambara gatukura mu mutwe.

Asi hari abanyeshure benshi bari mu mwambaro usa, kandi baberewe cane bariko biga ku kibazo kijanye n'amagara y'abantu, ndetse n'ivyo iterambere ry'igihugu cacu ciza c'uburundi.

Inzu y'ubushakashatsi y'ubuganga nziza cane harimwo ibikoresho vyiza cane amameza meza cane harimwo abakobwa bambaye imyambaro yera yabigenewe meza cane.

Inzu y'ubushakashatsi nziza cane yubatswe n'amatafari aturiye, kandi meza cane hagati y'itafari n'irindi hasize isima rifise imiryango ikomeye, kandi y'icuma.

Inzu y'ubushakashatsi nziza cane hari yo umukobwa mwiza cane yambaye umwambaro wera afise imishatsi yirabura cane, kandi miremire akaba yambaye n'amarori abonerana.

Inzu y'ubushakashatsi nziza cane isize amarangi yera ifise amadirisha yibiyo, kandi abona neza hari abanyeshure babiri b'abakobwa bambaye imyambaro yera.

Ubushakashatsi buri kw'ishure ry'ubuhinga, ryubatse n'amatafari meza manini manini kandi aturiye, hagati y'ayo matafari hasize isima, impande y'ayo matafari hari umuringoti utwara amazi n'intsinga z'umuyagankuba.

Inzu y'ubushakashatsi nziza cane irimwo abanyeshure bashika kuri batandatu baberewe cane, kandi bariko baragira ivyirwa vyimbitse kubijanye n'amagara y'abantu.

Inzu c'ubushakashatsi nziza cane yubatse n'amatafari aturiye kandi akomeye hagati y'itafari nirindi hakaba hasize irangi yirabura kandi haruguru gato hariko amarangi yera

Mu nzu y'ubushakashatsi hari abanyeshure bariko baragira ivyirwa vyimbitse ku kijanye n'abantu bapfa ku bwinshi, kandi bidasiguritse bakaba bari mu mwambaro uwera, ndetse n'i wo urwatsi rubisi.

inzu c'ubushakashatsi nziza cane isize amarangi yera hari urubaho imbere bakoresha mukwandikako hariyo abanyeshure bariko barabira hamwe hari n'abigisha babiri babagabo

Abanyeshure bo muri kaminuza y'uburundi harimwo abahungu abakobwa abagabo n'abapfasoni bariko bigira hamwe icirwa c'ubuhinga kugira ngo bateze imbere igisata c'ubuvuzi.

Mu gisagara ca Bujumbura, mu gisata c'ubuvuzi, hariyo utubati abanyeshure babikamwo ibikoresho vyabo. Harimwo amakaramu, imyambaro bambara mu gihe baba bariko barimenyereza.

Inzu y'ubushakashatsi nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye, kandi akomeye cane yabumbwe n'umuhinga yavyigiye isakaje amabati mashasha, kandi meza cane imbere yiyo nzu y'ubushakashatsi harashashe neza cane.

Kubwo ibitabo bwiza cane hariho ibitabo vyinshi bifise amabara atandukanye ivyavuye ko ibifukisho, ndetse n'ibikiri bishasha harimwo ivyo ikirundi ivyo igifaransa n'ivyo bakoresha mu bushakashatsi.

Ishure shingiro ry'intango yiza cane risize amabara yera hari yo amatara imbaho, ndetse n'intebe bicarako hari umutaka n'ibitabo bakoresha mu kwimenyereza iyo basubiye kw'ishure.

Kw'ishure ry'intango ryo mu ntara ya Bubanza, hari ubushimwe abanyeshure baronkejwe mumahiganwa yo kwiruka, ayo gukina umupira w'amaguru, umupira w'amaboko, eka ndetse no kunagana hasi.

ishure shingira ry'intango ryigenga ryubatse n'impome zitukura kandi hari ivyuma vyiza cane kandi bikomeye Kandi bifasha kugira abanyeshure ntibanyagigwe iyo bariko baritembera hanze

Ishure shingiro ry'intango riri haruguru gatoya y'ibarabara nirirerire kandi niryiza cane rifise amatafari aturiye kandi akomeye kandi rikaba risakajwe namabati atukura

Ishure ry'intango ryiza cane barigisha ivyirwa bitandukanye muri ivyo vyirwa harimwo igifaransa icongereza, ndetse n'ikirundi imbere y'iryo shure hariho igipapuro kiriko ibiharuro harimwo ivyo guteranya kugwizane tce no gukuramwo.

Ishure shingiro ry'intango ryiza cane, ryubatswe n'amatafari aturiye kandi akomeye cane, rikaba rifise umuryango ukozwe mu mbaho z'ibiti, kandi ukaba ushaje.

Ishure shingiro ryiza cane ririko amatafariyi atukura, kandi ahiye neza rikaba ririko umuryango w'icuma usize irangi rera riciyeko n'imirongo, kandi ryanditseko n'umwaka kugira abana ntibazimire.

Ishure shingiro ry'intango ryubatswe n'amatafari meza cane aturiye hagati yayo hari isima kandi kumuryango yiryo shure haranditseko umwaka kugira ngo abana ntibazimire

Ishure shingiro ry'intango ryubakishijwe n'amatafari meza cane aturiye hagati y'itafari n'irindi hasize isima hariho urubaho ruriko ibiharuro abanyeshure bifashisha mukwiyibutsa

Ishure shingiro ry'intango ryiza cane, risize amabara yera kandi rigeretse kabiri, rifise utuntu tumeze nk'utugazi bacako mu kuduga, ushaka kw'injira mw'ishure ryo hejuru.

Ishure shingiro ry'intango yubatswe kera hari isima ishaje hasi hamwe n'intebe izikozwe mu biti n'izikozwe mu vyuma hamwe n'amakaye abanyeshure bari basize ku ntebe hejuru.

Ro ryihango hari umugore w'umwigishayo, ariko arereka abana ukuntu bakoresha imashini nyabwonko mu guhanhana amakuru, ndetse no mu gusoma ibigezweho kw'isi.

Hari abana bari mu mwambaro usa bahagaze mu kibuga c'umupira w'amaguru, kandi ico kibuga kikaba gisize amabara yera n'imirongo ifasha abariko barakina kugira ngo bamenye amategeko bakurikiza.

Ishyure shingiro ry'intango ryuyatswe kera ririmwo abanyeshure rikabarisize irangigera ku mpome hamwe n'umwigisha yari imbere y'abanyeshure, ariko arabasigurira icirwa c'ibiharuro.

Bigi zontee rusengo umutumbagisoro barafise intebe nziza, kandi nini zirzimvye, kandi ziremereye ku buryo u banyeshuri bashobora kwicara babiri babiri.

mukazu kuburiro Kari mugisagara ca ngozi uhinjiye mumasaha yomugoroba uhasanga amasahani meza kandi yogeje ariko umuceri ibiharage ubugari bw'ibigori ndetse ubugari bw'imyumbati buteguye neza

Ishure ryisumbuye ryiza cane ryubatswe n'amatafari aturiye kandi akomeye hagati y'itafari n'irindi hakaba hari isima indani murico kigo hari ibiti vyiza

Ibarabara ry'ikaburimbo rikomeye kandi ryiza cane rikaba rija kw'ishure ryindaro ahampande y'iryo barabara hateye ibiti vyinshi kandi birebire bikaba bitotahaye

Kw'ishure ry'indaro hari amashure meza cane kandi akomeye, yubatswe n'amatafari aturiye kandi akomeye rwose, rikaba risakajwe n'amabati yirabura kandi mashasha.

Ishure ry'indaro ryiza cane, rifise impome zubatswe n'amatafari ahiye kandi akomeye cane, rikaba risizwe n'imirongo iriko amabara yera, kandi ikaba isakaye neza.

Ishure ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye kandi asize amarangi yera nayirabura rikaba risakajwe amabati mashasha kandi akomeye

Ishure ry'indaro ryiza cane rifise ikibuga kinini kandi cagutse kirimwo ibiti biriko amashugwe amota neza kandi birebire bigeze guca.

Ishure ry'indaro ryiza cane, ryubatswe n'amatafari akomeye cane. Hagati y'itafari n'irindi hari isima, isize amarangi yera, harimwo intebe nziza cane.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri mu gihosha hariho impande yaco umuduga abana bariko barakina hamwe n'amashure maremare arimwo amashure yisumbuye na mato mato.

Ishure yisumbuye iy'umuyinga hariho i darapo ririko inyenyeri zitatu amabara ayera ayatukura hamwe nayo urwatsi lubisi abanyeshure imbere yo kuja mw'ishuri barabanza bakazunguruka bakaririmba burundi bwacu.

Ishure rya kaminuza ryiza cane biga gushona ibirato hari abanyeshure benshi cane bariko barashona ibirato v'yabazungu eka bari banezerewe akamwemwe arikose

Ya kaminuza yo mu gisata cubuhinga hari inyabwonko igitabo, ikibaho ndetse n'ingwa zo kwandikisha hamwe n'ibindi bikoresho bakoresha iyo amatara yagize ikibazo ndetse niyo habaye ikibazo c'amazi.

Ishure rya kaminuza riri i Gitega, ririmwo abanyeshure abagabo, abagore ,abasore n'inkumi bariko barakurikira icigwa co kw'iteza imbere hamwe n'ubushakashatsi muvy'ubuvuzi.

Ishure rya kaminuza ryo gushona impuzu hari abanyeshure b'abasore, ndetse n'inkumi bariko bariga uko bateranya ibitambara uko bafata ibipimo, ndetse n'uko bakoresha imashine zo gushona.

Ishure rya kaminuza ryiza cane risize amarangi yera ku npome rikaba ririmwo abanyeshure benshi cane bambaye imyambaro myiza, kandi baberewe cane.

Minozary'ubuhinga hari umunyeshure yavyigiye, ariko arafata amasanamu akoresheje ibikoresho bigezweho, kandi biboneka ko yari yambaye agafukamunwa, kandi anezerewe cane.

Ishure rya kaminuza ryiza cane risize amarangi yera ku mpome, hakaba harimwo abanyeshure bambaye umwambaro usa kandi benshi, harimwo abahungu n'abakobwa basa.

Noza yigenga hari abanyeshure benshi, kandi baberewe cane hakaba hari n'abarimu babiri bari imbere bariko barabasigurira, kandi biboneka ko bari bahagaze, kandi banezerewe cane.

Ikigo ca kaminuza, ciza cane, kirimwo amatara, ariko araka, gifise impome, zisize amarangi yera, carimwo umwigisha, ari kumwe n'abanyeshure, bariko bariga, icigwa c'ibiharuro.

Ishure rya kaminuza giza cane risize amarangi yera, kandi rifise ivyuma hejuru bifashe amabati ntakoroke hari yo umunyeshure, ariko arafatanya imiryango.

Ishure rya kaminuza nziza cane, hari abanyeshure baberewe cane, bari mumwambaro wera, bariko barakira abandi banyeshure, kandi bicaye kuntebe begamiye k'uruhome.

Kw'ishure rya kaminuza hari impome zisize amarangi yera hamwe n'urubaho abanyeshure bakoresha mukwiga intebe bicarako hamwe n'amameza bashirako amakaye yabo hari n'umugore yicaye yambaye igitambara c'irabura mu mutwe.

Ishure rya kaminuza ryiza cane yubatswe n'amatafari meza aturiye hagati y'amatafari na yandi hari irangi ryera, kandi imbere hari urubaho ruriko impapuro n'umwigisha ahagaze imbere y'abanyeshure.

Nuda y'uburundi ry'ubuhinga bariko barakora amasamirizi imbonesha kure, ndetse n'ibindi vyuma bakoresha mwituma tumanako ry'amakuru, kandi bibonekako bari banezerewe cane.

Ishure rya kaminuza ryiza cane mu gisata c'ubuvuzi, har'abanyeshuri bariko baratambuka abahagaze ndetse n'abicaye bambaye impuzu nziza cane, izera, iz'ubururu ndetse nizu rwatsi rubisi.

Ishure rya kaminuza ryiza cane, ririmwo abanyeshure benshi cane, bambaye impuzu zitandukanye, hakaba harimwo abahungu ndetse n'abakobwa, abahagaze hamwe n'abicaye.

Kw'ishure rya kaminuza ry'ubuvuzi bw'ibitungwa, bariko baratera inka urushinge, biboneka ko iyo nka yasa n'akagajo, kandi hari abantu benshi, abenshi muri bo bari abanyeshure mu bari mu mwambaro usa.

Ishure rya kaminuza ryiza cane ryubakishijwe amatafari aturiye hagati yitafari n'irindi hari isima kandi risakajwe n'amabati meza cane yera, hari n'umwigisha imbere.

Ishure rya kaminuza ry'ubushakashatsi, abanyeshure bariko barahimbura umuringoti utwara amazi mu buzu bw'ubwogero, bakaba hahimbawe cane, hakaba harimwo abakobwa batatu, hamwe n'umuhungu umwe.

Ishure rya kaminuza yubushakashatsi bwo kubarira ryiza cane rifise impome zisize amarangi yera, imbere mwiryo shuri hariho abanyeshure batatu babahungu bamabye amsarubeti bariko bariga kubarira.

Kw’ishure i wacu hariho ibiti biteye hanze biriko amashurwe, kandi amota neza hariho n'intebe abantu bicarako bariko baraganira.

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane zishakajwe amabati mashasha, kandi meze cane imbere mw'iryo shure harimwo abantu bambaye amasarubeti bariko barakora imodoka.

Ishure rya kaminuza y'ubuhinga ryiza cane ryubakishije amatafari aturiye, kandi akomeye cane ko ayo amatafari hasize koingwa y'irangiye era imbere hari iyo abanyeshure bambaye inkudu z'amasarubeti bariko barakora imashini.

Amw'isuri riri mu kanyosha bariko barateranya imiryango y'ivyuma muri abo harimwo bane bambaye imyambaro isa n'uwundi umwe yambaye ivyiwe, kandi nabo bagabonyene biboneka yuko bahaze.

Abagabo babiri tubana harimo sindayigaya hamwe na ntibantunganya bakababariko arafasha mu rubanza gubukwerw umwwengu bavukana akaba yari yabatumiye, kandi bamufashe no gufata icegeranyo.

Nabo kumusaga harimwo barebare na bagufi eka, ndetse n'abagereranyi abo inzobe abirabura hamwe n'abafise utubiri tompi bari hamwe bariko biga ukuntu bokora umuduga wari wagize ikibazo c'impanuka.

mu ntara ya gitega Bari abana babiri bavukana kandi bamahasa bariko baroza imodoka iyo modoka bongera bayisiga n'amarangi ayera nayirabura abandi nabo bahanagura ibiyo vyinzu Kandi baryohewe cane

Abagabo babiri harimwo uwitwa bucumi uwundi ndagije imana bariko barateranya intebe hamwe n'imiryango n'amadirisha bazokoresha ku mashure, ariko arubakwa murutana.

Abakozi ba leta b'uburundi abo mu gihugu hagati, ndetse n'abo mu gisagara ca bujumbura bakoraniye hamwe kugira ngo bige ku kibazo c'iterambere hamwe n'amagara y'abantu.

be yitwa Kabanyana twahize twigana mumwaka wicumi na rimwe muntara ya Ruyigi akaba afise se yitwa Misigari bakaba bariko barakora abatara namazi.